Mad pipu, na pipu wey get mental disorder. Some mad pipu dey street, some dey waka for market, some dey hospital and government get dis hospital wey dem dey use treat mad person, den dey call am psychiatric hospital. And as doctor wey dey work for di psychiatric hospital, and I, and I dey treat mad person. Anytime dem bring new person wey don mad come, first tin wey I go do na to calm di person down, den I go observe di person, if di person dey shout, if di person dey run or if im dey talk to himself or im dey talk wetin no make sense, I no, I go just watch am. After I don watch am finish, I go make sure sey everywhere dey safe for me, for di patient and for pipu wey wan help treat di mad person. If di person dey violent, all of us, we go hold hand, hold di person gently and den give am small injection wey go calm am down. You no go beat di patient because mad person no dey too reason like normal pipu and dem too dey violence. After di patient don calm down, I go kon talk to am, even if e no respond, I go still talk to am small small. I go kon check im eyes, check im body, check if im don chop well or im don sleep well and I go na, I go run go do small test, check if im don already get small small sickness for im body. Sickness wey be malaria or typhoid, or na drugs, I go na check if na drugs do mek im brain no normal. Sometime e fit be drugs wahala, sometime e fit be brain wahala or sometime e fit be spiritual stress or sometime na even trauma sef. I go ask di person wey bring am come wetin be happen, den, after I don finish, I go now give am small small medication wey go now calm im brain. I go na discuss wit di person wey bring am come to help express wetin dey im mind. After all dis tin, I go show am love and den wit, as we dey treat am small small e go kon di recover and come back to normal.

Physical activity na any kind movement wey your bodi dey do wey dey make your muscles work. And weydey make you sweet and you go brit fast, e dey help your bodi strong we-we and your mind dey fresh. Example for physical activity, e be dancin, e be runnin, we get walkin, e dey for playin football, skippin rope, even for riding bicycle e dey too. Den the kind physical activity wey dey give me joy be Nomba one be: for my list na dancing, any time I hear music weda na afro beat o, or high life o, or even church praise, my bodi go just move, e dey give me joy because as I dey dance, all the stress for my mind go just melt, sometime so tey I go forget my problem sef dancin na medicine for me, eno get side effect. Anoda one na walkin or jugging for mornin, if I waka for earli morning breez, my bodi go fresh, my imd go clear,e dey give me time to tink we-we and plan my day. As I dey waka I dey luk nature wey dey sing, sun dey raise and I dey feel like sey e dey sweet me for bodi small-small. I still like futball o, with my frends if I see time I go pley am small futball for street or field, even doo no be Mesi or Ronaldo, as e no dey run dey shout dey, dey sweet, joy dey real-real. E dye help my bodi strong and my leg dey agile and I dey fit. Sometimes, I go just do small skipin or I do push up for house, I no need go big dream or buy big equipment for house, just me and my bodi and my small space, as sweat dey come out e be like sey e like sey an bad energy dey comot o, I go feel light beta. And I dey also like pipu kari load or do small work involve bodi, e fit be clean compound, fech wota, asist pipu for maket or dey try move tins, all dis activities dey sweet me because e dey keep me heldy, happy and I dey connect with pipu, I no sidan dey luk stressful, or dey tink negative tins. I dey move, I dey live, I dey shine.

First make I tell una wetin be valuable, valuable na somtin wey you dey hold close to your heart den you no fit just let am go like dat and you dey appreite am we-well. So for dis life ehn, the pesin ey dey make me feel valuable na my mama, da woman na real blesin ehn, she no just be mama by blood, she be my backbone, she be my child leada, my nomba one sopota. Anytin wey I do, she just dey sopot me dey go like dat, any gud tinwey I do na dia she go come dey dey sopot me/ anytime tins hard, anytime I feel sey I no dey do enof, she go jus t me, sit me down, remind me sey, I be beta pesin, she no dey kari me play, she dey always tell me no mata wetin happen o, you still be my star. You go gofar-far, dat kind talk dey sweet me for my bones, e dey enta my borne we-we. Even wen the world dey against me wen she con talk am finish, my spirit go raise. She dey believe in me even wen I no belief in my sef like dat. She dey always prey give me, she dey advice me, she dey give me hope, somtime na just her smile or hug fit make my wole day beta. I fit go work go see bad pesin wey go juts vexme, na my mama go calm my nerve. E get one time I fail serious exam I cry wetin no nice, she shout give me, she no blame me, she just luk me and sey no wori my pikin you go try am again and you pass and thru-thru I try am again, I pass. Na form her I learns my value no be for moni, or success na from my kind heart wey I get and the pesin wey I wan grow into. So if you ask me who dey make me feel valuable, na my mama o because her love dey remind me sey, I mata for dis life.

Finances na big gramar wey e mean sey moni matter how you dey make, spend, same and manage your own moni. Fanances na all the wahala and plan wey join dey engta and comot for your hand, e fit be your salari, e fit be spendin and e fit be your income. My pipu to get peace of mind for your moni mata no easy o but e dey possible. Make I yarn you how pipu fit achieve am. First tin wey you gat do be sey, mey you know how much dey comot and how much dey come in for your hand. If you dey earn moni weda small or big, you sopso sabi wetin you dey use am dey do, na so you go fit plan am well. Som pipu dey chop all dia moni without plan, dem no dey bigin dem go bigin wori later. No peace dey dia mind like dis. Nomba two tins be sey, you need cut your coat accordin to your size as English dey talk am, no dey do pass your sef. If you no sey your moni no reach to buy big phone or big designer, make you relax, na who dey alive and stable dey enjoy life don do competition wey go put you for small-small debt. nomba three tinbe sey dey try safe small-small, even if na fifty naira a day, fifty naira fit help you like dis ehn, bigin save am. Dat small savingfit help you wen wahala show, e go reduce stress because sey you no go even go panic anytime somtin just come up. Anoda one be sey no dey boro any how, you go boro, every tin go just finish and small data you go boro, clot you go boro, eveyr tin you go just boro. only Boro wen e necessary and try pay back quik-quik. Trust God na the last tin wey I wan talk, sey you ghas trust god and den raise your mind, do your part no kill yourself with wori sometimes tins hard but e no go last for eva. And den find extra way to earn small-small, you fit learn skill wey you sabi cuk, bab hair or do do am well wey go add small-small income to you. So to get peace pf mind for moni mata, plan safe wisely, avoid debt, hustle clean and trust yourself e go beta one day.

Voodoo na way wey pipu dey use connect wit spirit ancestors and powers wey dey di universe. E no be just juju or even tins like wetin pipu think say e be. E get plenty part o. Some na for healing, some na for protection, pipu go just do am make dem take protect demsef. Some even for blessings and some na for guardians. Pipu call am spirit, Irosha, some dey help am for diffren areas like health, moni, love and peace. Pesin dey practice am like religion. Voodoo na one kain traditional religion wey come from dis Afrika like Benin, Togo and Nigeria. As e be, later e waka go reach Brazil through dis slavery. Wen pesin hear voodoo, e fit think say na evil tin like juju or sacrifice. Real good get deep traditional and spiritual meaning. Voodoo dey connect pipu wit dia ancestors and spirit. E dey help to heal, protect and balance between physical and di spiritual world. Pipu dey feel strong connection to dia root, identity and power wen dem tok to voodoo. Some dey fear am, some dey fear am e, some dey respect am and some even dey proud to dey practice am evri day. Emotion wey follow voodoo fit be fear, e fit be curiousity, e fit be respect depending on wetin pesin belief or sabi. But for dose wey grow up wit am, na dia normals ritual life e be. E dey teach community tradition and how to live wit nature and spirit. So make we try understand am well well bifor we judge. No be say voodoo, voodoo no bad, e just pipu dey practice am. E just dey and matta, e carry deep sense of belonging well well and e dey help pipu. E dey give pipu history, pipu dey study am like book. So e dey good and again e dey bad as well.

Spiritual activities na dos tins wey pesin dey do to connect wit higher power spirit god or even ancestors. E be like say you dey try reach somtin wey pass physical, somtin wey dey inside heart so on spirit. Spiritual activity fit be prayer, meditation, singing, drumming, fasting, sacrifice, chanting, reading holy book or incantation. As I dey just spiritual activities I dey feel one kain strong connection wey pass ordinary. Somtime I dey feel calm for my body and peace for my mind like say all di noise for dis world just stop sootey. Oda times I dey feel like somtin dey touch my heart, I fit even cry or smile witout reason. Na spirit dey move me. If na place wey pipu dey pray or sing togeda, I dey feel energy evri wia. Vibes go just full di place. My body fit dey hot, my body fit dey cold or go just dey shake small small. I dey feel say somtin wey pass me dey around, eida god spirit or my ancestors. If I dey alone, somtime I just decide I just dey silent dey lis ten deep. E be like say answers dey come for my mind. I dey respect spiritual activities well well bicos e dey remind me say I no dey alone. Weda na for prayer o or I dey sing or na just quiet thinking, I dey feel lifted like sey my spirit don just fresh. Na deep and personal feeling wey I no fit explain for mouth. I just dey feel anytime I dey spiritual activities.

Parent na di pesin wey born you, raise you. Mama na pesin wey carry you for belle and born you. Papa na pesin wey give you life. Parent na di pipu wey dey make sure say you chop, you wear cloth, you go school. E no go waka anyhow. Dem go teach you wetin life be and how to respect pipu for una area. My mama and papa really help shape my life and dey help shape who I be today. Na dem first teach me wetin be good and wetin be bad. Na dem show me how to respect pipu for my area and for anywia I go, how to hustle well and how to stand gidigba for ground. Even wen I see shege for eye, I go still stand full ground. I remember, dem go always jinja me make I do betta. Somtime na soft tok, somtime na small shout but evritin na bicos dem love me. My papa na strong man o. Im no too dey like tok too much but na action im go show me and evriwia go just balance. Na from am I learn say make I no give up. My mama, heeh! Na prayer machine she be and my numba one supporter. She sabi care for pipu well well and she still dey push me make chase my dreams wey I just dey dream dream evri day. Even wen moni no too dey, na still she go still give me moni I gatz. Wetin go carry me far. I dey really thank God say God don give me dem. E no mean say evritin smooth. Dem be human beings too. Dem don too make mistake but di solid ground be say dem give me dis ground wey I dey waka and I still dey stand today. I dey proud of dem and I dey proud as dey raise me. Dem tok say na who train pikin dey enjoy wen di pikin stand well and I pray make I fit make dem smile di way dem don try for me.

Role model na pesin wey I dey look up to bicos di way dem dey live dey ginger me well well. Di pesin no perfect at all as life no just dey perfect, but e dey always try do di right tins, tins wey be correct correct tins. No mata how hard e be, im go do di right tin. Im dey humble, im respect pipu well well and im dey stand for true. Na pesin wey dey hustle clean, e no put im hand for all di dirty dirty tins, no dey cut corners at all and evstill dey help odas raise. Anytime I see how im dey hustle wahala wit calm mind, im dey make me tell myself say guy, you fit do betta. Im dey push me to get sense, to wok hard, to no give up even wen tins just dey tough. E dey make me believe say betta days dey but you gatz stay focus and true to yoursef. Somtime to just know say pesin dey watch or believe in me dey make me beheave well well. E dey make me wan be betta version of mysef evri day. E be like say di pesin shadow just dey guide guide me small small. Like dem tok say, if you waka wit wise pesin, your own sense go sharp too. Na so e be o for dis my role model matta. Na wetin dis my role model dey do for me be dat. I just dey do betta evri day as I dey watch my role model do betta.

Spiritual leaders na like light for dark road o. Dem be pipu wey god or spirit don give sense to guide others. For my own life, dem don play big role eehn. E get some tins wey i no for understand if no be say i sit hear from dem. Weda na pastor, Imam, traditional spirits or elder wey sabi spiritual matta, all of dem dey add somtin to how i dey grow and for body and for spirit. Dem dey teach me say life no just be chop chop chop chop, or you waaka, sleep and den you hustle. Life get super deeper meaning. Dem dey remind me say make i no forget who i be and wia i dey go. Make i no also forget who dey watch me from above. Somtime i go just dey stress, evritin go dey scatter for my head. But just to hear small word from dem, my mind go cool like water. No be like say i dey see wetin i no see. Di way some of dem dey take pray eehn, di prayer go make sense. Dem dey live by example. Dey no go do wetin dem no tok and dem no go tok dey no go do am. All dis example wey dem dey show me, dey jinja me. I dey see say dis life fit get meaning pass wetin eye dey see. Some of dem no too get money but di peace wey dey dose dose pipu face eehn, e fit even make you envy dem. I go reason reason say wetin dem know, i no go everly know am. As dem dey tok say pikin wey get elder for village no dey miss road for bush, na so my spiritual leaders be. Dem be compass. Dem be compass for spirit road.

Make i yarn you one kain tori between armed forces and civilian one time like dat. E happun for my town wey dey for middle belt. Soldiers enta di area say dem come do peacekeeping bicos dem hear say crisis dey ball between two communities. Pipu wey dey di area no too understand wetin dey happun, so evriwia come dey ten sed. Di civilians dey fear but dem still dey go normal business, dey still dey waka. Dat day wey i no go everly forget, na market dey. Pipu full evriwia. Mama dey sell tomatoes, boys dey push wheelbarrow, small pikin dey run around. Sudenly, we hear gun as dem shoot kpoa-kpoa-kpoa. Evriwia come scatter. Pipu fall, some carry dia pikin run, some dey hide for under table. Pipu come dey fear wetin really cause di banger. Na say one soldier argue wit one okada man. Di okada man no wan gree pay check point money. From shouting, e reach to slap pesin and evribodi no fit separate dem. Soldiers don cock gun, other soldiers come join am, and civilians too begin dey shout, “Leave dem o! No touch dem o!” Na dia kasala bust. Dem give fire warning kpoa-kpoa-kpoa for air. Dem tear tear-gas. Pipu begin cough, some begin faint. Di market wey be normal don turn to war zone. Even old pipu dey try for ground to escape. I hide for one corner dey watch evritin. My chest dey beat like drum kpoa-kpoa. So fear catch evribodi for dat day. Afta di dust don settle, dem say two pipu wound. One small boy even go hospital for stray bullet. Pipu vex. Dem begin shout, “We no be animal oh! Una suppose protect us, no be to kill us!” Na dat day i see say uniform no mean say pesin get sense. E pain me dat day bicos i been believe say armed forces suppose be our shoe or cover, but dat day e be like say dem turn di gun wey dem suppose use protect us, use am against us. I understand say ten sion fit rise, but e get way dem suppose handle civilians, no be to fire anyhow. E still dey my mind till today. I no go really forget am.

Govment na di pipu wey dey in charge of how kontri, state or community dey take run. Dem be di ones wey dey take make roads, plantins and make sure say evritin just go well and for wia pipu dey live. Na govment dey control police, army, dey control school, dey even give light and wata. Govment get level so like President dey, govnor, local govment chairman and odas. All of dem fit come togeda come wok make evriwia betta. Govment own action dey really affect how I dey feel about security and my own duty as citizen. Wen govment do well like wen dem dey pay security pipu on time, train dem well and put correct correct equipment for ground, I dey feel safe. I fit waka go market come back, waka go wok witout fear say anytin go burst. I dey, I dey see checkpoint wey make street light dey and e dey wok well and police dey respond quick quick. E go make me feel like say I get role to play. My role na to obey laws wey dey di kontri, report bad tins wey I see for my area and no join spoil di system wey dem already build. But wen govment dey fail, na wen dem dey do eye service, dem chop money wey dey for security wey dem suppose use pay security pipu or dem go just do audio promises wey dem no go come fulfill. Fear go catch pipu, you go dey wonder if na only you waka come dis kontri. Robbery go dey, kidnapping dey, one go just full ground, you go call emergency numba nobody go pick in. All dose kain tins dey make pipu dey fear.

As a boss wey i be and as boss wey dey find correct correct pesin to join my team, i go first reason well bifor i employ anybody come my team. I go ask betta betta questions wey go show who di pesin really be, weda im sabi wok, weda im fit follow wok well. Some of di question wey i fit ask be wetin be your name? I go ask dis question make i sabi who i dey tok to. I go ask wia you from, reason be say make i know small background about you. You don do dis kain wok bifor? I go need know if you get experience or na fresher wey you be. Which school you go? Him go tell me and as i dey ask make i know if na polytechnic or na university pesin i dey yarn wit. I go come ask am wetin im learn for school make i know di kain wok and di kain skill him get. I go like hear am. Why you wan wok wit us? I wan know if na just wok e dey fine or you just really get interest for dis company. If we give you dis wok, how you go take add your value? Make im tell me wetin you go fit bring for di table. You sabi wok wit oda pipu? I wan know bicos team wok dey important like dis for dis our company. I no wan pesin wey go give me wahala. If we give you urgent wok, you go fit handle am? Make i know how you go take behave under stress. You fit stay come wok on time evri day? Time dey important pass anytin for dis my team. How much you dey expect make i dey pay you? I go need know your expectation to see if e go match wetin i dey offer. You get any question for me? Dis one go follow make i see how serious e be and if you dey reason dey jop well. Na all dis kain kain questions i go dey ask so i no go carry pesin wey no dey ready or wey no fit wok come my team. I dey find pesin wey get sense, sabi wok and e dey ready to learn.

Wetin be de different ways spouse suppose support dia partner and how pesin go feel if support no dey? Mek I yarn you small. Spouse na pesin wey you marry, your husband or your wife, no be just pesin wey you dey chop suya with or post love pictures online. Now, for dis life, support na one of de major tin wey dey fuel relationship like dis and marriage dey move well. First, way wey pesin suppose, spouse suppose support support dia partner be number one, spouse go support am emotionally, suppose support for emotion. When wahala show like dis, and when you just dey feel down, your partner suppose dey there dey hold you, lis ten to you and mek you know say you no dey alone. Second, na financial support. If you get, mek you help, if una both dey hustle, mek una plan together. No use money do power play, life hard well, well, mek marriage no come hard join. Third, na encouragement, your spouse suppose dey gas you up. If you wan start sometin, im go tell you im go lift you up. Dat, dat kind tin go ginger pesin well, well and e go help pesin grow. Fourth, for house mata, na both of una suppose share work. No be say one pesin go relax, another go dey suffer like mad. If na small help you fit do am, mek you do am, mek your effort show. Last one na spiritual support. Pray together, encourage your partner, mek una no give up for life. Sometimes, na small, small you go dey alright. When all dis support no dey, e dey pain um pesin, go feel abandoned. You go dey ask yourself why I marry dis pesin. Love no go even dey for dat kind marriage. Pesin go regret. See, if you dey marry, or you dey plan to marry, just love, no just love with mouth, support your partner with action, care for am with heart, na dat one be de real love wey dey last.

Sport na any waka or game wey dey mek your body move. E fit be ball, run, jump, swim, ride bicycle or even fight for ring. Anytin wey dey mek your body sweat, and your mind dey active, na sport be dat. Now, if you ask me say sport dey mek me feel alive, I go tell you yes. Na big yes. Once I enter field, I go begin jog, my body go just dey ginger, my heart go dey beat like drum, my head go clear and I go feel sey I dey real world. No stress, I no go think just me and de game wey I dey play. E dey sweet die me die. Even if I no swim, or even if I no win. Dat play alone eh, dey lift my spirit. E no go dey shout, dey laugh, dey fall, dey stand, you go feel like say life dey your hand. Sometimes, wen wahala full head, once I kick ball or run small lap, e be like say I pour hot stress commot, na therapy, na real therapy wey no doctor go tell you. I no even need any doctor at all. If, if na group sport, e sweet pass. You go meet pipu form cruze, even join, if you sharp, spirit bring joy and e be sport, e dey build body, dey build confident. I no go lie you o. Any day wey I no do de small sport wey I dey do, e be like sey my body dey dull, but once I move my body um, omo! I dey feel like lion. I dey feel like sey I fit do anytin. Yes, sport dey mek me feel alive gidiba. E dey mek me, my spirit alive, shake my body and e dey clear my mind.

Entertainment na anytin wey dey mek pesin jolly. E fit be music, film, comedy, dance, game or even just pesin dey yarn correct gist. Omo! One entertainment wey still dey my mind till today, na when I go watch one live stage play for community hall. Dem call dat drama ‘tears for mama’ I no go even plan go, na one of my guy drag me go there. I dey reason say e go dey boring. Na so pipu go just wear costume dey act anyhow, but I shock, as de play start, de actors enter stage begin show one family wey dey struggle. Mama no get money, papa don run. Pikin wan drop sch…for school. As de acting dey go, e be like say na my life dem dey act. De woman dey play de mama role, omo! De woman act like say na real life, she cry, kneel down, she shout, she dey pray, everywhere just silent. Pipu wey sit down dey see as she dey wipe tears. One old man even talk ‘dis tin touch me o, I swear’ De play carry message, e talk say even when life rough, mek you no give up. E remind me say as mama, mama dey fight battle we no dey see. De actor even be celeb na just normal pesin. Since dat day, I begin respect stage play. E no get music, e no get flash light, but e shake my chest. Anytime I remember dat show, I dey feel one kind respect for my mama. Na experience wey I realize from dat entertainment wey teach me sometin and e be real, no be only life mata, dat play enter bone.

Tv and radio wey people dey lis ten to everyday, e dey full kain wahala. Sometimes e dey make sense, sometimes e no make sense. Everyday if you lis ten, na same bad news evriwia. Killing oh, politicians wey dey chop money, bad road, wahala for street. I go just wonder, betta tin no dey to watch. But na di way dem dey package am ehn, e be like say people go hear correct. Betta news fit be on radio, no dey show us how to solve problem, na just di highlight dem dey bad pass. Dem go even carry gossip wetin pesin wear, who tok, who na who dey sleep wit who like say dem go feed us. E no do go line, no be to go lie. Sometimes you go still hear one or two tins wey go make sense maybe small joke or betta music wey pipu dey make — and you fit use am forget your wahala. E fit be some motivational tok wey go boost your mood. But di bad ones just dey. Most times, i go just turn am off, bicos if you lis ten too much, e fit choke you. E no dey show di good woks wey pipu dey do, di hustle wey people dey do for street. E go just dey carry you go show oda tins you no even need am. Sometimes ehn, di kain gossip and drama wey dey show for news, e no go help anybody. So for me, if i lis ten too much, i go just tire. Na why e good to dey choose wetin you dey consume. Make you no let tv or radio full your head wit negativity. Sometimes e dey ok to turn am off, make you just focus on somtin wey betta.

Make i yarn you one journey wey i go one time like dat. Na real adventure. E be like say dat time my guy just call me say make we go one small village for inside Osun State. Im say dem dey do festival and im cousin dey marry too. I no too get plans but i say make i follow, just say na my friend and i go use am clear head. We enta bus from Lagos. Di journey suppose be like four hours but na seven as we spend for road. Rain begin fall bad. Road baad. Bus stop from, bus stop from middle of nowhere. Evri body soak like bread for water. At a point i nearly vex turn back but we don go far. Wen we reach di village, omo evri wia sweet. Di environment clean. Breeze fresh. Fresh Breeze just dey blow and pipu full of life. Di wedding sweet die. Local drummers dey beat talking drums. Old pipu dey dance like say na yesterday dem born. Di food, chaaii! Palm wine and pounded yam evri wia, chock me that day eehn. Di festival been be di next day. I catch cruise for dat place. I see masquerade wey i never see bifor for my life. Di one wey big, wey dey colorful, di one wey dey shine shine. But dem all dey carry vibes. Pipu dey sing, dey dance and just dey happy. Third day i realise say culture sweet. E dey unite pipu. E make you forget stress. For my mind i dey feel one kain joy wey i never feel bifor for my life. E be like say i enta new world kpatapata. No noise, no Lagos wahala, no stress. Evri wia just dey happi happi. Just pure enjoyment. Nature and culture blend togeda As we dey go back, i just dey smile. Even wen di stress of di journey hit me, i no regret am. Dat travel open my eyes. I see say life get anoda side wey dey peaceful, rough and e also dey fine. Till today i still dey remember dat journey. I feel warm. E remind me say somtime di best experience no be for go dey again. Make i go experience am or i fit go anoda place go experience how life dey, if life go still sweet like dat. Bicos evri wia been cool. Evri wia been sweet. And dem been love me. Women come dey give me gift. Children come dey play give me. Dem come celebrate me, dance give me. Ehn, me sef come follow dem dance. After we don do finish, we come come back.

Social gathering dey help me feel connect to pipu well well. E dey do something for my body wey I no fit explain finish. Anytime wey I enter parti, the first thing wey dey hit me na the sound and the smile for pipu face. Music go dey play, pipu go dey laugh, food go dey, e go dey smell small-small. As I just see my friends or pipu wey I sabi, my body go calm down. I go begin feel at home. E be like say stress just pack go one side. Gisting dey start. Laugh go full everywhere. Sometimes we go dey remember old times. Dey talk about life. Support each other without even dey talk plenty plenty. Na then you go know say human beings no suppose dey alone. When correct jam enter, I go dance. Even if e be small. I go move my body. Dat dance no be just for enjoyment. E dey lift my spirit. E dey remind me say, I still get life, I still get joy. Sometimes sef, I dey meet new pipu. Maybe we go start from “how fa?” Before you know, na relationship don start be dat. Dat connection sweet because e dey meet pipu wey fit add value to your life. But truth be say, no be every party sweet. If I no sabi anybody, I no go dey vibes with pipu. E go feel somehow but, once I dey with my pipu wey I sabi, hey! Laughter go full, heart go just light. So, yes, party dey make me feel connected. E dey remind me say love still dey, pipu still care, and life still sweet if you get the right circle.

Club na place wey pipu dey go to enjoy life. So anytime I dey club with my guys the feeling dey mad. As we enter, everywhere go just dey hot. Light dey blink blink. DJ dey enter ground and e dey scatter am with beta jam. Pipu dey dance left and right. My body go just start to dey catch fire. Um! As I see my guys, we go hail. Maybe order drink, raise glass. Up life. Everybody go dey high spirit. We go laugh, gist, dance like say wahala no dey. Dat moment, I dey forget all my stress — only enjoyment dey my mind. If beta song drop, na to enter fall sharp sharp. We go dey move body, dey ginger each other. Sometimes, we dey form small cruise with pipu around. Just vibes and more energy. Dat kin night dey make me feel alive. Feel free and feel say I dey among pipu wey get my back. Na pure cruise, pure happiness e dey be. As night dey go, I dey reflect. As I dey groove, I dey think say life — so I fit smile, I fit flex. I get pipu wey dey around, dat one dey touch my heart small because e no easy. As night dey go, we dey feel say make day no break. Dat kin night dey remain for memory. The laughs. The vibes and the cruise. We no forget am. E dey make me feel like say, I still sweet no matter wetin happen.

Dancing na wen pesin begin move bodi either to music or im just dey express feelings. Make i yarn me small how dancing dey affect pesin mood an feelings. You see um, dans no be just to dey shake bodi anyhow e get powa wey plenti pipu no sabi, any time i dans um my bodi go dey release some sweet chemical for my brain wey dem call endorphin, da one na natural feel good medisin wey dey my bodi, e go just dey make me feel happy, e go cam me down den go, e go give me ginger, if dem say sad or you go dey sad or i dey sad juss dey try play music wey i like, i go begin dans before you know um dat worri-worri wey i bin dey worry go juss vanish and di sad mood wey i bin dey go disappear, e bi like say na magic na because dance dey connect my bodi and mind together, dem get how dem dey take work as one. Even wen i don tire um life dey stress me so tay juss small dance fit hep me forget small wahala, na why sometimes wen parti dey every bodi dey hapi na because say music and dance dey lift spirit, dancing still hep build confidence as e dey dance, e dey fi yourself you dey feel bold e go even make you connect wit oda pipu you go see pesin dey dans you join nam, bifor you know una don dey smile una don dey become padi e no even mata wether you sabi dans or not juss move your bodi, dey koko be say make you take enjoy so if you eva dey feel down or you dey lonely i beg try dans e fit change your mood boast your energy and make you feel alive again.

The game wey i Sabi play well well, dem call am Ludo for Naija. Na correct game wey dey sweet, but you gat Sabi de ruules well, so you no go go disgrace yourself for bod. Ludo na one game we four people fit play. Everybody gets four counters and each person get different colors e dey for red, grin, yellow, blue and one person gas start. The aim now to carry the four counters go one area the bod and enter your home before any other person. to start the game um you gas to roll six for dice before you fit enter one counter comot from your yard once you roll six you go carry one counter enter track If you roll another one, your fit bring out another counter. Dey move, go like dat for your track. You fit roll again, you fit roll another six, you carry your thin dey go. But if you no do am, you go loose ur ton. As e move, you encounter round the bod you go dey count the dice numbar for example if you roll five you go move five steps forward make you shine your eye oh if person land where your counter day they don kpai you be that and you go gas go back to your house you gas roll six again make you bring yourself come out for the counterNow your aim na to waka full circle for everybody lend and enter your safe zone. Den from there you enter your house. You gats role the exact number wey you carry enter house like this. No ovasabi, no shortcut. Another thing be say, if two person dey the same spot, them go form block. Nobody fit ton there until you scatter them. Sometimes you go hold one position make it take Another thing be say if you una two encounter for the same spot you no go scatter the game The first person wey carry all the four count him counters enter house na him win game If you know they hard na just sharp brain and small luck My people If you never try Ludo, wey sweet pass for this Naija game. Make you go find bod, make you start, make you enjoy yourself small. And it will teach you how to be patient and it e go give you strategy and u gats calculate am well. Make you not lose and make other no pass you. And if you play am, go enter your own canter, your own box, win the game. Na that one dey sweet pass.

People people make una come e oh oh oh, iya basira e don kill me oooohhhh everybody helep save me oh, I no dey sabi chop my mother or my girlfriends food longer troat na food go kill you no b so oo officer I say na food go kill you, wetin dey be say e get one day, wey I say I go play go see my paddy Sunday na so I reach there but Sunday he don high on beer, luckily for me in junior brother eye e clear, so e say make we stroll through the area, little did I know was strolling to my burial right dere before Oshodi bus dey was a little buka, close to the main road. I laugh when e pass the door, I tell my sef say the name iya basira for shop but I bow when he order ati iwa I come gree say I go manage to chop am before I realize I dey order second round, third round, fourth round, fifth round I never still stop wetin Iya Basira e give me chop People people make una come e oh oh oh, everybody helep save me oh eh eh eh everybody helep save me oo, I no dey sabi chop my mother or my girlfriends food People people make una come e oh, iya basira e don jazz me oh, oh oh oh, everybody helep save me oh, I no dey sabi chop as my mother mother or my girlfriends food longer troat na food go kill u no be so officer I said na food go kill u you think say I dey play wen I sat na the way I dey wetin b say wetin b ur own advice even my girlfriend no wan see me my padi everybody helep safe me oo I no dey sabi chop my mother or my girlfriends food longer troat na food go kill u no be so officer I said na food go kill u you People people make una come e oh oh oh, iya basira e don kill me oooohhhheverybody helep save me oh,I no dey sabi chop my mother or my girlfriends food Officer abegi follow me to the place everybody don telle me say dey craze my brother no wan see my mother no gree see me, my sister no wan see me my paddy um iya basira you don kill me ooo officer abegi follow me to the place everybody don telle me say I dey craze my girlfriend don leave me my mother no wan see me my paddy ehh iya basira e don kill me oo everybody ooohhh everybody helep safe me oo I no dey sabi chop my mother or my girlfriends food.

We wan tok about stress wetin dey cause am and how he dey show for our body and my U see um stress no be something wey dey always see with eye but e fit scatter person if dem no top handle am well different things fit triga stress e fit be say money no dey work too much wahala for house presyor for school pr even wen person dey sick sometimes just plenty plenty thinkin wey life give us go make person stress. Now how this stress they show for body and mind he get different ways for body u fit get headache your back go pain u ur chest go dey heavy u fit deu stress any how even wen cold dey people go tire self sometimes e no go even fit sleep and for ur mind stress make u vex quick kick kick u go dey worry too much ur brain go just dey jam like say u no fit think straight sometimes e go make u no go fit sleep for night some people go just dey cry or dey loose interest for wetin him dey like before e go dey like say u Wan comot for ur body or u no go even sabi wetin dey do u na stress dey do am. But make I talk Tru stress na normal thing wey dey apen for everybody the main tin be say make we sabi wen e don too much make we find way to calm am down.sometimes u fit talk to person or u fit even rest sumall dance or even play or make u chop soup wey beta for u e fit re reduce stress no go dey carry everything for head like say u be transformer life na one abeg know wetin dey stress u find sumall sumall way to manage am na so e be

Preyor na serious matter wey dey bend person brain. if u no dey careful as human bin wey wey we be once preyor just Enter um na so ur normal sense fit just comot for window u dey try write exam time dey finish question u neva even complete preyor don enter be dat oo u begin til anything wey come ur mind weda e dey correct oo or e no correct why cause say na preyor dey push u like say na race samething fit happen for street life relationship or business if everybody dey tell u do am now na, do am now now now e fit do wetin ur mind no dey support just because u Wan fall u no wan fall hand or u dey fear say opotunity go pass u,preyor fey scatter focus instead of u to think straight Instead of me to think straight my heart go dey beat fast my brain go dey jump o go think say if I no decide quick quick everything go spoil but na lie oo everything still day gidigba under preyor I fit follow wrong decision trust d wrong person or even enter wahama wey I for avoid e dey make small decisions turn big mistake but the small thin be say I gats learn to breeze calm my mind no let anybody prejo me for this life, na my life e be I no dey competition beta decision dey come from my mind even when my head dey hot anytime preyor wan Choke me I go remember kwick kwick say I gats make correct thinking na the person wey reason before he act dey last for life

E get time wey anxiety grab me like mad like say something dey press me for chest my mind go dey run tot go just jam each other for my head my body go dey shake sumal but as time dey go I Don learn say I gats take care of myself before that kain moment. First wey I dey do na just pus I go stop wetin I dey do and just brit I go take deep brit in hol am den release am slowly dat small brit wey I take help me calm my mind like say breeze just dey blow for my head sometimes I go carry my self so quite go one place ano like noise when anxiety dey hol me I go sidon close my eye and clear my thought I no dey force my self to solf anything at one's I just dey try dey present music dey help me well well I get some kain song wey dey reset my head once I play am I go just relax I still dey write my thought down sometimes if my mind too full I go carry pen and Pepa begin write wetin dey disturb me oneself por am put my heart dey light. I dey talk to person too e fit be my friend or family member wey I trust just to hear anoda voice or get small encouragement fit change everything Lastly I dey remind my self say I no dey alone for this life any time wey anxiety just come like dis um he no go mean say I dey weak e just mean say I be human na so I dey take nutur myself I no dey fight the feeling I dey respect am understand am and I treat myself with care becoz hen of I no take care of myself who go do am give me

E get one day wey I no go Everly forget the day wey life humbu me soo tay I just sit-down dey look like mumu that day start nomaly stretch body just as I Wan open door na breeze hol am food no dey I take gas e don finish I say make I boil water drink garri but even garri self e finish no single thing to use hol belle I say make I go baff fin solution omor water no dey tap dry like Sahara I carry keg go fesh but the line dey like say na visa people dey kiu for sun Don dey hot my body just say shake and I dey swet I neva baff I neva chop I say ok make I enta road husul small as I reach where I dey enta bus normally conductor talk say transport Don double my tfare self e no reach I trek reach house leg Don dey pain me ehnn Finally that evening wey I suppose husule dem say the person wey dey incharge no dey today I go just omor that day pain me I be feel useless like say everything just dey go against me but still message u sha even wen he dey like say I no go smile today. Later dat evening one friend being come give he come give me food and water that food sweet pass party follow the kain enjoyment wey I do eh. That day e dey sweet me I come chop like wey dey rescue for hailand that day teach me say life no Balance but small epp e go epp small small

Make I yarn una wetin I sabi and wetin I reason about depression First, make we sabi wetin depression be. Depression na strong mental wahala wey dey affect person mind, body and how dem dey see life. E no be ordinary sadness. E be like deep hole wey person fall inside. And no matter how dem try, dem no fit climb comot come out easily. E fit last for weeks, months or even e fit even take a year. Person wey dey depressed no go dey happy even when better thing dey happen around dem. E go just dull. E go tire for life. Sometimes e go just want disappear comot for dat area. E fit even dey cry for nothing happen or just dey quiet like say him lose fait. Some people go just lose appetite. Food no go sweet dem chop. Worse part be say person fit even dey think say make end dem make end their life. But make we no lie, for Naija, many people dey feel depression na laziness or say you no just strong. My prayer be say make everything just dey okay. But depression no be demon wey you go just cast out. E need pure help. Believe me when me I talk say make we check up on people. No wait until person talk say I want die. If you see as person wey dey off, no dey smile again, no dey show face, hear from am. if e dey alright, e fit bring small light to person. So depression na real. E fit hit anybody, whether you be rich or poor, man or woman. But the good news be say help dey, healing dey and better days dey come.

omo make ah no lie rejection dey toch me for wey e pain pass, na my selfesteem. um anytime pesin tell me 'no' or e push me aside or make me feel like say ah no dey enough, e dey affect me ehen, how i how I dey see myself simol simol. sometimes, I go begin ask myself say wetin I do wrong or why dem no pick me if na job e be? I fit dey feel say maybe ah no get sense um or if na relationship I go reason reason say maybe ah no too fine or I no even get value e get as e go make me dey and e go make my mind heavy. um rejection dey sometimes make me feel say i no try ah go dey doubt myself dey ask questons even dey think say i no sabi before i go dey s i go dey second guess myself. i go dey feel say anytime i try again na the same thing e go land me. and the worst thing be say the voice wey dey my head go begin talk rubbish. e go dey tell me say you no good enough who even wan send you? ha, once this voice just tok dis kain tin my convidence dun go down um but overtimes as we dey live, i dun learn say rejection no mean say i no good or i no get value. sometimes e just mean say that place or that pesin no be my own. I dey try talk to myself say guy no dull, standa, e go beta. I dey remind mysef say even de beta pipu for life dun chop rejection na why now i dey try turn rejection to redirection as english dey tok am. sometimes e dey hard, but i go push mysef make i no give up. yes, rejection dey shake my self esteems well well but i dey learn how to balance back. Ah no go let 'no' define my holes life.

any time i sidon dey think about formal education e dey gimme mixed feelings, i no go lie you. i dey proud of myself but as the some time i dey reason somethings wey pain me. i remember how i hustle go schoolfrom parmary reach go reach secondary and then i con go higher institution um e no easy at all. rain beat me ehn, sun burn me well well. I read tire i do assignment like say na me kill pesin but still, i push through. that memory dey sweet small small ooo because i sabi say ah no give up. um but some times, ah dey vex because affter all the stress con full my hand but the opportunity no just full outside. um I go look my paper, i go say ahn ahan, so na dis paper i suffer go especially wen i see pipo wey no even go school dey make am pass me that one dey touch me well still, ah no go ever regret say i go school. school open my eye ehen, e teach me things e teach me make i write well, e teach me make i talk with confidence. e give me sense wey street no go give you um e help me make i dey discipline. e dun teach me how to relate with my guys wey dey around sometimes i dey which say our education system go make big sense pass wey dis one wey we get. some things wey dey teach me even help me for real life but i try pick the good one um i carry the knowledge, the experience wey dey teach me for school dey hold body. so when i thinks of my formal education i dey thankful. e shape me well. e show me say i fit finish wetin i start even if na hustle i dey now. i know say that book wey i read still dey my back like support.

omo, if den ask me which informal learning dun shape my life ah go talk say street hustle and real life experience na the biggest teacher wey change m mindset. i learn say book no be everything, yes. school go teach you plenty things but na outside classroom i learn how life truly be. i learn how to come manage money, how to deal with people wey dey how to stand for my self and how to come think sharp. no body teach me for chalk board. na life knock me. i learn am with sense. one time like that i join small business wey involve buying and selling um na there i learn how to come talk wi to people, how to come read people body lanuage, how to come handle rejection um and still come bounce back as person. nobody show na me trial and error carry me go there. i go fail today o, i go try again tomorrow then i go sabi. any any informal learning na from elders another one be that. i sidon hear stori from people wey dun live life sotey um dey advice me dey dun guide me na those tori open my eye pass wetin text book fit teach. i learn say pashin street wisdom dey importan for success. um Even shoshial media teach me plennty. I watch videos, I read story i follow people wey dey inspire me um i pick sense. i con learn skills wey school no teash me. this kind skill na market online i come build my bran. na one shape um i see myself and wetin i fit become. for so for me, informal learning na daily thing every day i dey learn from mistakes, from people and from hustle and that one dun make me tougher, wiser and i dun prepare for life no matter wetin dun throw give me.

education na the process wey pesin take learn things, skill, knowledge and behaviour wey beta. if you wan if you be adult and you dey reason say you wan go back school to further your education, i salute you well well,. that decision alone na big bold step wey you dey take first thing be say, no look your age ooo. school no get expiry date at alllll. weda you be thirty oo, fourty abi you dun reach fifty you wan learn something wey go add value to your life, do am. as long as say you dey breathe you fit grow. The world never change um but e dey change fast fast, and education fit help you stay realavant for this life ehen make dey make person no pass leave you um. even if na skill you wan learn or you wan collect paper join the one wey you get, do am i know say e go hard sumol o, you go get family, you get work maybe you dey do business but if you plan your time well. you fit balance everything. na small small we dey start but one course or one certificate fit open new door give you no let sh shame hol you ooo. if you enter class you see small small children, no fear you dey there for your own future and those small pikin fit even learn from you too na respect you go gain, no be disgrace use this experience as advantage because you know why you go there. ask questions, find support, no hide your dreams ooo tell people wey go encourage you at the end na you go enjoy the result. so if you dey if e dey your mind to go back school, follow am. Education no be race na jawney and no matter where you start from as long as you no stop you go reach there.

government, make i talk this one give una as school dey need help the way learning dey go now, e no dey sweet again and many student just dey go school for going sake. na una really want make education get meaning. this na the thing wey una suppose do. first, make una invest in schools and the school environment. school no even get chair, table or even roof. how person go go learn for that kain thing? una go build road, build stadium but school wey den go build for future una no do am. that one no make sense at all. second, train and pay teachers well. Na teacher energy be key to motivation, training and better pay. you go see say teacher go go school and student go go school too when teacher come school. um third be bring ten ology come class room. This na twenty-first century o, computer dey everywhere and e go help students make dey come dey learn computer. open libraries and give access to educational platforms, no be only white board and chalk wey dem go use forever give updates for syllabus. Many things wey people bin learn before dem dun update am now. Add more like coding, sewing, farming, cake, even business wey person fit do um even in in even emotional intelligence and artificial intelligence. make school prepare them for life, no be for just exams. if una fit do all these things learning go better, students go sharp and naija go rise, becaue when you build mindsyou dun build nations.

i believe say culture na like foundation. na wetin hold person ground. As i dey like this na my culture dey show me for the way i dey talk, the food wey i dey chop, how i dey greet elders, or even how I dey dress sometimes. e dey inside me, i no fit run from am. when i remember say i no be who i be because of were i come from, my belle dey sweet me. e dey give me pride say i get stori. i no just waka enter inside this life empty. na my culture carry plentY value, respect, unity, hardwork and how to con treat people. anytime i go place, or i go my village, i dey see how people still dey follow our tradition. They speak our language, dey sing our son, dey even dance our dance, i dey look, i dey look am well and i dey feel say i dey coonnect with something big. E dey gimme strength, e dey remind me say I no be ordinary. Even if i waka enter another country or dey mix with other people for another place, i still carry my culture for body. i no dey shame oo i dey proud say i fiit talk say, this na from where i from. this na who i be. I feel say every body suppose like their culture and hol am tight becasue if you forget am na like say you dun throway part of yourself e dey e be our root. e dey show us value and e dey give us identity. no matter how modern we be, make we no forget where we start from so as i dey talk now, i dey talk am with pride because say i know my culture and i sabi my culture and i dey treasure my culture well and i go always carry am like gold and my culture be different from another culture like this, the way we com talk the way way we eqta e dey different from other people and make we try hol our culture because na wetin go identify us eden even if we go another place na our culture dem go use identify us. the way you dress as you dress na so dem go address you as english talk am. See if you go place if i dey go anywhere i go dress like say i from somewhere and people go see me, dem go respect me. so i like my culture like this i dey treasure am well well.

make i tell you wetin people suppose learn for religious houses weda na church, must or shirne, religious house suppose be place wey b weybring people no be place wey go scatter am. fIrst people suppose learn say love na the koko, no be to dey jush pesin because dey no dey religious like you or dem no dey your religion. if your religion na true one, e go teach you how to love no matter wey you from or wetin you believe. second one na morals, better behaviour as english call am. for religious house dem supose teach the truth, honesty, respect and how person suppose dey live. e no make sense say pesin go go church or mustbut outside na thief e be or e con dey lie lie or do bad bad things. Third religious house suppose dey teach peace and unity. religon no be fight. e no get wahala. if any religion dey teach people say make dem hate or attack another, that one no be from God ooo. people suppose learn say even if we no believe the same thing we fit still live in peace another important one be say people suppose learn responsibility, how to take care care of there family and community and even their own self. Religion no be only for prayer and fasting, e also mean say you dey do better thing for society, help the poor support the weak and work hard well well. last make we talk true, some people dey turn religion to business. people suppose relate say dem no dey chop money and true blessing no dey come from how much offering dem go give but how much clean your heart be. so my people, make we open eye. religion religious houses no be theater or no be club or ploitics, na place to grow spiritually. if we learn these things well, our society go better.

make i yarn you small, how person fit take avoid that thing wey dey worry many people wey be lack of money. e no dey sweet at all when person no get money for hand but the truth be say some things you fit go help us avoid this wahala. first thing na, make you learn how to come manage wetin you get. No dey chop chop say like say tomorrow no dey. if you earn small money, try cut your coat according to your size, as English talk. no go buy things to impress people. That one na fast way to enter broke life. na second one be say try get budget, plan how you wan take carry your money dey waka before you spend am. write am down. Say this one na for food, this wan na for TP, transport this one na for saving. if you no get plan for your money e go disappear like magic. i say make you learn skill. Na just dey depend on one thing no just depend on one source say e go come. if today work e no fit work tomorrow. learn hand work. online hustle Dey, even small busniess. Skill na like back up generator when NEPA dun take their light. Also no dey borrow anyhow, my brother my sister that one na trap. if you no get plan to pay back quick, no borrow e fit put you for bigger wahala. Again make you dey save even if na small. e fit be hundred naira, five hundred just Dey keep am. rainy day dey come and that small saving fit help you stand for ground gidigba. lastly watch the kain person wey you dey waka with. if you dey follow people wey sabi chop life wey just Dey flex everyday, your money go fast finish. my people no be say life go alwyas dey easy but if you apply wisdom you fit avoid lack of money make you wise up, plan well, work hard and and then pray make god bless our hustle.

Make i tell you the truth how i dey feel when time time dun reach to pay bills for house. na one kain feeling wey almost everybody dey get and today, i wan out light for the matter. You see, once landlord send message say rent dun due or nepa dun give bill, my body go dey shake one kain, that calm wey dey my heart before go just disappear. Sweat go dey full my face as if fan no dey blow. e dey pain me pass when i no even get money, you con begin calculate, if i pay bill light bill how i go take chop food, or make i manage this one, beg am small make e give me small time, that stress dey heavy ehen, especially when children dey look you like say na superman you be but the feeling no dey always bad. sometimes, i fii i fit dun plan well, save small small and i fit pay all the bills on time if i just dey feel like say i no get company i go manage. e go sweet me because i dey control myself. i go just sidan dey chill with, tell myself say i try because dem dun pay all the bills. still the pressure na real oo, make i no lie. from rent e go enter water from water e go enter school fee, data subscription sttill dey and even waste disposal all na money. if you no get steady income, omo na kpai be that, but the truth be say nobody like that feeling, nobody wey bills dun pile up. e dey humble person e go remind you say you suppose dun save since but na reality talk this talk so my people, i dun try make we just dey wise because whether like whether you like am or not, bill no dey forget address.

Government na people, wey dey on top dey control people down. So make I tell you today how I dey feel when dem comot money say na tax from my salary. e dey pay me as in, E dey toch my soul. every month dem go dey collect the tax from my small, small salary. dem dem say na VAT e be, everything wey, I buy even card wey I use recharge my phone. But when I look my environment, i dey wonder where the money dey enter. um road wey suppose dey smooth be like say na war zone. Light dey misbehave. e just dey come come small small e go come today e go disappear tomorrow, government hospital that one if you no get money make you no even near there. dem go first collect money before you even talk wetin dey your mind .Sometimes I dey ask myself, this tax where they i pay, who e dey help because e no dey show for anyway. i agree say na true but government self get responsibility to show wetin dem dey use the money do. if dey use am build school, fix road ino go complain. I dey pay tax with heavy heart. e dey like dem dey collect am to chop i dey feel say government make dem do better but me i dey reason well. I know say the money wey dey collect from me and other Nigerians big and ebig enough to change this country. if dey no do am well, how we go fit live for the naija? until government start to dey do thingx make e dey transparent, and dem do am well well, make e beta and make things just beta for everybody and then make dem do am make everybody see say dey don try and people go benefit from am, I go, just they pay tax with one kind bitter feeling. I dey try, but dem no dey try back na so I see him, may God help us make things better.

e get one time wey i disappoint pesin well well. up till today, i still dey feel somehow anytime i remember am. na my close guy that time for school. we dey run things together, assignment o, if we wan hustle or even chop. so one day day like dat e beg me make i come help, am submit one important project ,wey go count for thirty percent of em final result e no fit come school that day because e mama fall sick and e need travel go see am. i agree, i collect the file say make e no worry, i go run am. but that day i just dey do anyhow. i branch one place spend time, then jamb another wahala for road. Before i reach school, time dun go na so i miss the submission um the guy nearly cry when i tell am say i bin no fit submit am. em voice change, em eye red. e just look me say, 'but i trust, i bin trust you well''. that one pain me ehen, i try explain but truth be say, i mess up. e no deserve that disappointment at all. em result suffer ooo becasue of that thing and our friendship no ever remain the same. i try make peace later, en con forgive me but the trust no fully return. That experience teach me say when pesin put trust for your hand no play with am. if you no fit do am talk true. if you agree do, carry am ahead do am. i dun carry that lesson reach today. Since then i dey try do my best make i no everly carry last when person depend on me that experience na big one make people learn make trust, e hard to build.

how pikin, wey just born fit change things for house and the kain feeling wey dey follow come? first of all, make we no lie, newborn pikin wey land for house everybody everywhere go just change. e no go be as e bin be before for mama and papa. dem no no, dem no go sleep dem go just dey sleep small small because baby dey cry anytime either day e be night. the whole house go dey wake up just to make sure say the baby dey okay. na new routine be that. sometimes the mama dey fit dey feel plenty emotions. some times she go happy say baby dun come but e get time wey she go just dey cry, dey feel tired or even dey confuse. this one na wetin dem call 'baby blues'or sometimes 'post natal depression' um e good make the papa and family support her well well. papa wey dey support the wife sometimes papa dey feel pressure. money mata dey rise, wahala dun increase be that. e go dey try balance work, house and baby. sometimes e fit even dey jealous say mama no dey give am much at ten tion again. the other pikin dem for house go dey feel somehow too. dem fit dey jealous or confuse. some go dey happy say dem get junior brother or sister but dem still need time make dem adjust well. but no be only stress dey come, joy full ground too. the love wey people dey feel when dem dun carry new born e dey melt heart. new baby dey bring wahahla and blessing join. na time of plent change but everybody gats hol hand together to show love. no be na so e be if you get pesin wey just born try check up on am show love, even if na small help, new born mata no easy but with love e dey sweet pass.

anytime wey i see small pikin take e first waka, my body dey sweet me from head go down. i dey feel one kain joy wey dey hard to explain. my heart go fuu just full. i fit even shout, 'haaaa, e dun waka' like say na me train am. um i dey look this en small leg wey dey waka e dey funny me but e dey powerful. sometimes i go just smile like mumu or even wipe small tears from my eye because na joy e be. first step dey touch me deep because i sabi e no easy. from crawling e standa, from standing now e dun waka na big acheivemnet and i dey proud of am. i dey happy and i dey thank God say i witness am to waka no be small thing i dey eh sometimes i go just smile, e dey remind me say na step by step um everybody dey waka and e sweet small progress dey mae big thing um small leg dey go places. as e dun take e first waka e go take the second one. sometimes i go just dey remember say na so all of us take start. e dey humble me well well. na reminder say every great man wey dey run today first em take one step. to see e smile for the pikin face how e dey laugh as en dey take that step e dey sweet me. na pure joy be that. na love wey no no wey no get filter. For me so, to see pikin first step na blessing, na joy, and na sweet memory wey dey start and e go last for long. e go last for my heart. when the pikin dun grow i go now tell the pikin how en take en first step, well well

Mehn, that time wey I still dey secondary school, one boy just enter my eye. En fine well well e con fresh like new note. Em en name na Tunde. The way e take waka Dey talk or even the way wey e Dey laugh everything just Dey make my heart Dey go gbim gbim gbim like drum. Every time I see am my body go just Dey do me one kain. I go Dey smile for no reason Dey look my shoe like say, d love Dey come from there. sometimes if en, just pass near me, breeze go blow. I go begin sweat like say I run race. I no even sabi Wetin do me that time. If en greet me, I go freeze. I go reply ‘Hi’ but my voice go low like whisper. I go Dey form like say I no send but inside me I Dey shout, ‘notice me naw, just notice me small’. um I remember one time like that, dem pair us for group work my head nearly burst. I carry book like say I wan read but na e face I Dey study. En talk I Dey nod like agama lizard. That day na one of my happiest day that time but true true i no tell am how I feel ooo. I just Dey crush quietly dey look am from far like Tv. I Dey feel say if I talk to am en go laugh me or e go just avoid me kpatakpata. so I come keep am from my heart. I go write am name for my back of note, draw love design, smile give myself then hide am quick quick if pesin come How I feel that time ehen, na mixture of sweet and confusion. Sweet because say love e be love and love Dey. Confuse because say I no know if e go everly feel this way again but I bin cherish that moment i bin hol am well well that time bin sweet me for body. I crush, i hide, i smile, I no talk. e still sweet me for memory. I cherish that moment well well. E no innocent e pure and I remind say na person no Dey hard na courage to talk to am na wahala.

I no go lie you oo to love no be small mata. E no easy at all. The day wey I fall in love i no even sabi Wetin hit me. e be like say breeze just blow my chest scatter everywhere. My mind no rest. I go Dey think of the person anyway anyhow even when I suppose dey focus on my work. Anytime I see the pesin I go just smileeee. E b like say sun dun shine for my heart. i fit Dey vex before o, but once I hear e voice all my anger go just comot. I Dey always wan Dey where den dey, Dey do Wetin go make dem happy. I remember one time like that I bin no get money but I use my last card take buy gift for dem. My belle dey hungry oo but I just choose say make dem smile first. I Dey reason say, if this one no be love, Wetin else e go be? But love no Dey sweet like that every time. E get days wey I cry sometimes wey I go send message dem no reply. I go Dey look my phone like mumu. I go Dey ask myself Shey I Dey too fo forward Abi dem no just send me? My heart dun break tire. I still Dey love. You see love no be say you go choose time or you go choose condition. I dun love person wey no even send me back, who be that? I dun still love pesin wey treat me well. The feelings strong like mad. I Dey ready to stand for who I love, even if everybody Dey against us. i no e no be say I be beta lover oo, I no Dey perfect like that. I Dey try, I Dey lis ten I Dey care, I Dey support. no be because say I dey expect anything. I go put dem first, so if you con ask me Wetin love be I go tell you say, na when dem give you your heart without fear. Na when you stand gidigba for pesin even if e Dey hard and me, I dun love, true true.

Marriage na serious jawney wey need Pai ten ce, love and plenty understanding. Na two different people dey come together, so make Una ready to learn each other. First thing we go learn na respect. No matter Wetin happen Una go respect each other. if one person Dey vex make l, one person calm down. No be every time una go agree, but make una no Dey shout or insult each other. Lis ten, na so love Dey grow. The second one na communication wey be the key. If something Dey worry you, talk am. No carry am for mind form strong face. na so wahala dey take start. If you Dey happy, talk am. If you Dey sat sad talk am. Make Una Dey open book wey no get lock. The third one na team work. Everything wey Una Dey do now we no be me, na we we be. Weda na money mata or family mata, make Una Dey do am together. No leave the wahala for one person. If Una Dey pull one direction life go just soft. The for the fifth one na forgive quick quick. No keep malice ooo. marriage na like car, if e get small scratch you go repay am no be to throwway the whole car. The one another one be say make Una Dey pray. Prayer Dey veryyy important. If Una Dey believe in God make Una pray together. E go help una Dey unite and Rebecca say this union nadir beta. F-Finally make Una enjoy each other. Laugh together small, play go out, gist well Life no get wahala. As Una Dey grow e go help Una grow for the marriage. So if na so e be respect, talk well, forgive quick quick, if Una follow this road, peace and love go follow Una house

As I Dey grow up that time house crosses no be joke mata oo at all at all. I remember well well, every Saturday na environmental sanitation for our house. Once cock crow, my mama go just shout, ‘everybody make you wake up make una wake up. Today na cleaning day’. Me wey still dey enjoy sweet dreams go just drag my body comot from bed. My own duty steady na to sweep the whole parlor and clean the windows but wahala go start when breeze dun blow the dust come back after I dun sweep everything finish. My elder sister go dey mop, the one wey follow me go wash plate and pack dirty. Sometimes, I go use style dodge go toilet say I wan Dey fetch water just to escape sumall. But my mama sabi all these tricks. She go just shout ‘ no try me today oo. Come back here’ that shout alone go reset my brain. One time like that, pour water for inside parlor by mistake while moping and e soak my news my papa news paper. Chai, I hear small scolding that day oo but as time go on I come enjoy am. We go play music dey dance. Later later we go come eat sweet rice and stew. Now wey I dun grow up I just Dey thank God say all those times dem dey because e dun teach me how to Dey sweep con dey get time dey clean my house Dey clean my environment, make sure say once in a while everything dun settle for my area. No be every time dorty dorty go just Dey. E dun reach me discipline e dun teach me team work. Because we bin no Dey do am alone my siblings and everybody Dey work on how to make house clean. E be memory wey go last and wey go still register for my mind and my siblings mind and the memory sweet and strong for my mind till today like this I no forget am.

To keep my house for good condition e get some, small small things wey I go do steadily make my house just clean. Number one, I go clean regularly. I no dey wait make dirty full my area. I sweep I mop floor at least two times a week and I dey clean kitchen and toilet on the steady. If I see dust for my window or my table I dun wipe am sharp sharp. Second thing na, to arrange things well. I dey make sure say everything get where e suppose dey. No be to drop shoe for parlor and clothe anyhow. If I use something finish I gats return am. The third thing na to fix things quick quick. If bulb blow for my house or tap dey leak I no go tey to repair am. I either fix am if I sabi or i call pesin wey go fit do am give me and wey get knowledge for that area. The fourd one na trash management i get dust bin wey I Dey use well well. I no dey let I no dey allow make dirty full my area before I throwway am. Na so my house dey smell nice & e dey stay fresh. The fifth thing na air and sunlight. I dey open window make fresh air and sun enter. E help make house no smell and make e dey kill germs kpatakpata. The sixth thing na over crowds space. Ah no dey allow my space full. Anywhere I see load wey I no want I go just comot am for my house. I Dey too alllow avoid too much load. I go clean old things comot Less wahala to clean and space go just dey. Make I just sum every thing up sumall sumall. I dey do am on a steady I Dey clean my house on a steady but to dey maintain am na everyday. Clean house na happy house e be.

Make I tell una the kain thing wey sup for my area yesterday. This gbenge no be small one ooo. Na area around seven forty five for evening, breeze dun dey Blow make everywhere just chill small. Na em one Keke man wey dem call papa sly jamb person moto for junction near that our be bet 9ja shop. The moto na one sharp white Camry wey dem say na lawyer own and na the lawyer dey drive am. As this Keke man jamb am, the lawyer just vex comot for e car dey shout, you no dey look road? You wan spoil my ride give me? Papa sly too no gree e begin shout back, no be you run enter my lane? You dey craze? Before we know am Ehen small shovings start. People dun gather some dey record with phone, others dey try separate the fight. One area boy wey dey sell recharge card like dat for that our side carry e long leg enter middle. una wan fight Abi? Make una fight well make we see. na so e begin ginger dem sef, but God con used mama chika wey Dey sell food for that side. She rush come from her shop with her wrapper, push everybody for one side. Wetin dey worry una? Two grown men dey jis disgrace una family for this junction? As dem still dey make mouth, she drag papa sly comot. One elderly man for the mosque con beg dem make dem settle. Dem dem check the Camry, small scratch for burner. Papa sly gree say e go wash the motor plus small something to paint am. Dem shake hands, crowd come clap. Some boys even shout round two go be next week oo but everywhere go dey their own. Na so peace return back again o um but e remain small make this small matter enter instagram.

Make I tell una how I dey take manage my time well well. This life wey we dey if pesin no manage hin time well, time go just waka pass am like say e no know you. Me, I no dey gree make time waka pass me oo. Na why I dey always plan my day sharp sharp. first thing wey I dey do every morning be say I go carry my small jotter abi my phone. I go write Wetin i wan do for that day. E fit be say I wan do work or i gats call pesin or do something or even rest, I go write am down. If I no write am down, I fit forget things wey I wan do. As I dey finish each one, I dey tick am. That thing dey sweet me like say I win Small battle and e dey always help me dey focus. I no dey carry too many things at once. I dey set my priority I go ask myself which one dey important pass, na that one I go first do. Some thing others fit dey if e no dey if e dey important like that I go complete am later. When I dey work i dey remove distractions. I fit off my data keep am one side. Some times I go even tell my guys, Abeg no disturb me for one hour. make I just rest small. Another thing be say I dey give myself break. I no be machine. I Dey rest when I need am, even if na ten to fifteen minutes just to cool head. After that, I fit go back work. I still dey try manage unexpected things. Things wey sh wan show up like say j plan am but I no plan am. I dey always remind myself say life na time and time na life. If I waste time, na life I Dey waste. That one alone dey ginger me make I use my time do better things. Weda na to hustle, learn or just grow myself. so na how I dey take use my time wisely be that. No be say i dey perfect oo. Time no dey wait so I no dey play with am.

Make I tell una how I dey take organize my day so everything, no go jamb together. Life no too hard like that If you sabi how to manage am. For me, I dey like make my day go sharp. No be say I just waka, dey waka like that like headless chicken. First thing wey I dey do when I wake up be say I go take small quiet time just to think, clear my head and do small planning. Sometimes I dey pray, sometimes, I dey just reason Wetin I suppose do for that day. I go ask myself Wetin important today, Wetin fit wait. From there I go start to dey arrange. I dey write my to-do list. I no dey carry everything for head. If I try one I go do another one too. Once I write am, I go con divide am into three. I must do, the ones wey i go do later and the ones wey I fit shift. I dey always take time for each task like if i wan work on something I go just give myself one hour or more depending on how serious e be. Once that time reach, I go start sharp sharp. I Dey try avoid saying I go do am later, because later fit turn tomorrow tomorrow fit no come. Another thing be say I dey add break inside. I no go just dey work back to back like say I be robot. I go pause and I go stretch my body, chop on small light thing, come back again. that ways dey help me stay sharp till evening. Lastly I dey review my day for night. I go check Wetin I do, Wetin remain and how I fit do am tomorrow. Na so like that I Dey take organize my day ooo, plan am, break am down and give myself time and I go still balance everything.

make i yan una small how i take dey avoid spending money anyhow for dis hard economy wey we dey so i gasp moni no too dey hand so i gasp wise up small so i don build some kaincan strategy wey i dey use help mysef manage my moni well well face se wey i dey do na to budget as moni enta i go first rite wetin I wan down and wetin dey importan, I go follow the one way dey importan like house rent, foodstuff, light, transport and every other tin way dey i go follow dat one after i don do dat one first anoda tin be say i go try avoid impulse spending before before I fit just see cloth or phone online I don buy am sharp sharp but now I dey hol myself if I see anything wey dey tempt me I go first think I really need am abi I did am if the answer be no I waka pass, if the answer be yes I go wait like two or three days if it's still dey me like say i need am i fit go buy am number three tins be say I dey use cash pass card once I dey use ATM card or do transfer I no dey feel di pain if na cash I hol I go think twice before I spen am e dey pain me to release moni way i dey see sometimes i go just withdraw di exact moni way I want hol am for han so I no go do pass my budget I also dey avoid dept if I no fit af void am afford am i no dey force myself i go wan wait til i don gather moni i no go borrow anyhow because once moni don enta dat trap go come, lastly I dey track my spending every two days I dey check am if I don too spen and den i go adjust so na dat small way i dey take manage myself like dat make all of us hol our moni tight shine eye make we no dul.

make i yan one correct matter today wey concern all of us as young pipo dis one serious matter how we suppose dey treat our parent be di matter no matter wetin we dey do our chief for dis life weda we don go school o or we gad work build house or dey drive make we no forget say na our papa and mama be the root na dem carry us for belle race us up come suffer and train us rich we're we dey today so we gat show them respect number one advise I go give be say make we dey always respect and lis ten to dem if dem no go skool reach us dem get experience sometimes we e go fill say we sabi pass dem but make we calm down if dem talk to us make we dey try lis ten even if dem no go greagree yet dem finish number two tin be say make we check on dem on a regular no wait make something happen before you now call your mama no dey too busy with social media or come dey huzzle forget dem number three tin be say if God don bless you small make you try support dem financially no dey chop life alone o if na small change remain send go house if dem sick help dem go hospital if there house come lick fix am no let dem suffer anyhow another tin be say we dey make we dey patient with dem sometimes dey fit dey stubborn or dem dey ask plenty questions no vess lis ten to dem and lastly make we dey pray for dem every time we dey pray put your for your mouth dey pray for dem their blessings dey powerful pass any other tin way matter so my people make we treat our parents well o because one day we self we go grow something way we soul today na wetin we go reap tomorrow.